Li ayay mboolo la mboolo nekke ci bërubulegeyekaay nekkak se njiit bi.

ay lee fotu xnga yu ñoo ci dëkka nikku ñuoli di xal di xafi tam ci géeb bi àndak nikku ñooli foofa

Ay nit yu nekka ci airport bi, di waajax tukki ñu ame seen aivallis.

Jigéen bu xees, bu solu takk ay takkaayam, tog ci bam sol ay jaaru ak yeremen bu sokolaabi.

Pot bu neka ci taabul biir purrdiwwu boppala diw sa kawar bi.

Lu tegen ni dàllu bu ñyluu la yu gudda bul xala bu jiggeen purumu sol ko.

Lu nekk ci kow taabul bi kelit la pur kelit ca bopa kaawar wala sa mees.

li ngay gis fii ni yépp ay mechanic liggéey kaay la ci biir palaas.

Taax bu guddu bu gis ni, ay neeg la ak poli kuran, bu taxaw ni ak ay fili kuran.

Bagaas yu nekk fini yepp, ay bagaasi liggéeyu kaaya la, pur liggéey ay kuran eletrician .

Yi ni ay rojal la deglogaay xibaar bi nuga muna xam lë kew ci jamanab.

Bagas bu genni palaati anniyoon mo taxaw ni ci nitalbi yafi lakke.

Buggé mathematicis bu nakan ni, bul xalene yu ñuy jang tur yokk seen xam xam.

ñi ay mbolo nekk bi def ay campañ useen elektion bi bu wa jeñoo

Këyit bi ni këyit zurnal la, bu joxa xibaar yi , ci niti puni mënkëy dégg wala jokk.

Moto bu ñuul bi doh bi daw ci kaw tali bi, tahal ay lampam.

Li biregu jàngaykaay la haley jigéen ak haley góor nungi ham-ham ci senn jangalè kat bi.

Li furrno la, di furrno togèkaay ak kalèla, sujèrr nyo tégé ni.

Jigeen bi monge jox benen soxna si garab purr mu naan ndax mu am wergu yaram.

bakaa ci lekk yi lekk la yoo xamne ci supermaket b bi ci bitik bi nga kommuna ane

Soxna bu sanseh teyeh bagam .

bol bu tege ni bola bu andak palata mu tege ci kow tabul bi